Kpɛ ŋo nyɛla baabirin shoop zuɣu malibu shee ka ninkurigu ʒiya ka baaba maa zaŋ mashin maa niŋ o zuɣu ni ka a tom lihi bi dundoli maa polo ka di nyɛ kuriti dundoli ka faan nim bɛ di puuni ka a tom lihi bi zuɣusa ka bi tom niŋ foto dibayi tabili

Kpɛ ŋɔ maa nyɛla namda nim malibu shee n bɔŋɔ maa namda nim maa bi ku malilila balibu balibu ka di nyɛ namda suma zaa ka di tom n niŋ ka a nyɛ bin yɛlo ka namda nim maa bɛ dinni ka chinchina gba nyɛ kalɛs kalɛs bɛ dinni

Naa mini o kpambalibi zaa n ʒiya ka bi to anbirala niŋ naa maa ka a lihi ka bi gobi chinchina ka shab so ka bi yɛ daliya nima ka gbubi daŋ kali binyɛra ka ʒi kuɣusi zuɣu ka a tom lihi bi nyaangi ha ka tihi sa dimaani ka

Kpɛ ŋo maa nyɛla daani ka bi kohari kpakpa teebuli zuɣu ka anbirala tom biɛni ka kuɣu ʒɛya ka a tom nya ka salo kuli zooi kanna moto baribi mini lora nima ka a tom nyɛ di nyaanga ka bildin kara ʒɛya ka sanbood nim niŋ gilli

Kpɛ ŋo maa nyɛla bindirigu dibu shee ka doo mini o bia ka bia maa niŋdi bindirigu niŋdi o ba maa ka teebuli ʒɛ bi tooni ka pileet nim biɛni ni gilaas kolba nim zaa ni bindira maa zaa ka di bɛ dinni

Kpɛ ŋɔ maa gba nyɛla gamo titali n niŋ ka sarati niŋ ka lora nim lu n mari tabi zuɣu lora nim maa galisiya ka a tom nyɛ ka salo kana ti ʒɛ nimaani salo maa nyaanga a ni nyɛ ka tihi ʒɛnʒɛ nimaani ka bi lihiri gamo maa ni niŋ shɛm ka shab gbaari saawara